Aanamapya oyena omikalo ndhono dha huma komeho okuyeleka omahala gawo mpono ya hala okukuna nenge yavule okuteya omwiidhi nguno yekegu gandje kiimuna yawo yo yi paluke nawa

Aantu momikunda ohaya vulu oku pungula omeya pomahala omanene, opo ya vule yega longithe uule wethimbo. Ohashi vulika ya ninge omadhiya mono haya vulu okufula elambo enene etaya tula mo omeya.

Aantu momikunda ohaya vulu okutekula omaludhi ga yooloka giinamwenyo. Yamwe ohaya kutha omukalo ngono gokutekula oohi, shino ohashi kwathele unene oshoka omuntu oha vulu okulanditha oohi dhino, e ta mono iimaliwa nenge yalye oshihelelwa naanegumbo.

Ehumokomeho olyeetelela iinima iiwanawa ongaashi uulongitho mboka hawu longo komalusheno hawu vulu okwoopaleka pehala. Ngele owuna omwiidhi ngoka wa hala okuguteta po oho vulu okulongitha okalongitho hano koshinanena.

Aanamapya ayehe haya kunu iikulya yamwe ohaya kunu oongala dhono hadhi vulu oku kalandithwa opo aantu ya vule ku gandja oongala dhono poma valo, noshowo piituthi ya yolokathana mbyono iiwanawa niinyanyudhi oshowo iiyematekithi.

Aatungi yomagumbo nomatungo omanene moshilongo oya eta po ondunge ndjono yoku longitha omashina goshinanena. Ohaya longitha omashina ngano oku tumba omamanya omanene nenge omwaalu gwomavi ogundji.

Aanamapya ohaya vulu oku kala yena uumeno mboka uushona inaa wu pumbwa oonte dhetango odhindji. Onkene ohaya longitha omikalo dhono dha huma komeho oku wu kaleka pomahala wuna oonte dhetango dha ngambekwa hawu shi kwathele opo wu koke nawa.

Momikunda omuna aantu mbono haya vulu oku pulula omapya nonkene haya longitha omaludhi ga yooloka ngaashi omatemo taga hilwa koondoongili nenge koongombe noshowo tuu oku longitha omashina goshinanena.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi giiyamakuti gayoolokathana mbyono hayi kala momuthitu komahala ga gamenwa kepangelo. Shino ohashi ningwa opo kaayi longelwe uushadha ngaashi iinamwenyo mbyoka yoondjamba.

Moshilongo omuna omaludhi gayooloka giiyamakuti mbyono hayi nana aatalelipo taazi kondje yiilongo yoko kule ongaashi oondjamba. Oondjamba oyo shimwe shono miinamwenyo mbyono hayi nana unene tuu ngele dhakoko.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka, gamwe ge na oondundu nomamanya. Momahala mono ohamu kala uunamwenyo uushona oshowo uumeno mboka inaawu pumbwa omeya ogendji opo wu vule okuhupa.

Aantu momikunda unene tuu aanimuna ohaya vulu okutekula omaludhi ga yooloka giinamwenyo ongaashi oongombe mono haya vulu oku mona omahini, ya hupe naanegumbo yawo nenge ya landithe ya mone iimaliwa.

Momikunda aantu ohaa longitha omaludhi ga yooloka opo ya vule okuhupa, yo ya lande omboloto yakehe esiku. Omukalo gumwe ogo ngoka gokuhuga oohi, opo ya vule ya landithe ya mone iimaliwa nenge ya lye naanegumbo yawo.

Aanimuna naanamapya oyena onkalo ombwanawa ndyoka haya longitha noya vulu okukaleka po omeya uule wethimbo, shika ohashi ningwa okufula okadhiya moka mwatulwa oshako omeya e taga tulwa mo. Omeya ngaka ohaga vulu okutekela iimeno nenge gapewe iimuna.

Aanimuna ohaya vulu okutekula omaludhi ga yooloka giinamwenyo ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja omauwanawa ogendji ngaashi onyama ohayi vulu okulandithwa oshowo tuu omayi ngono haga vulu oku landithwa.

Moshilongo ohamu adhika omahala ogendji ngaashi momithitu, mono hamu kala mwa kunguluka uumulonga uushona mbono hawu kwathele, opo iinamwenyo yi vule okunwa omeya, yo yi hupe oshowo tuu iimeno hayi vulu oku mona omeya okuza momidhi.

Namibia okuna omahala omawanawa ngoka haga vulu okunana aataleli po tayazi kondje yiilongo. Pomahala mpaka ohapu adhika iimeno yomaludhi gayoolokathana osho wo tuu iinamwenyo.

Momithitu ohamu adhika omaludhi gayooloka giiyamakuti yimwe ondyoka yagamenwa ano hayi silwa oshimpwiyu kaantu ongaashi oondjamba ohadhi vulu okupewa omahini mokana kaantu mbono haya longele ehangano ndoka.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka, gamwe ogo ngoka gombuga, mono hamu adhika omaludhi guumeno uushona mbono ihaawu pumbwa omeya ogendji, opo wu vule oku koka nenge iinamwenyo mbyoka inaayi pumbwa iikulya oyindji ohayi vulu oku ka la mo.

Aanamapya ohaya vulu okulongitha omikalo dhono omiwanawa opo ya gamene uumeno wawo uushona koonte dhetango odhindji. Shino ohashi kwathele opo iimeno mbika yi gandje iilikolomwa iiwanawa yo oyina ongushu.

Namibia oku na omahala ga yooloka mono aatalelipo haya vulu okuza kondje yoshilongo ye ye ya tale omahala. Ohashi kwathele eliko lyoshilongo opo li ye pombanda, oshoka ohaya futu iimaliwa oyindji.

Aanimuna ohaya tekula omaludhi ogendji giinamwenyo ongashi iikombo noongombe. Moongombe ohamu vulu okuza omahini nonyama oshowo tu oshipa shadho ohashi vulu oku ningithwa oondjato noongaku.

aaniimuna ohaya vulu woo oku tekula oohi, ndhono haya vulu oku ka landitha opo ya mone iiyemo nenge ya vule ya kukutike e taya kala taya li naanegumbo yawo ethimbo ele.

Moshilongo omuna omahala ga yooloka, omahala ngono taga vulu oku nyanyudha omeho ongaashi momithitu. Momithitu ohamu vulu oku adhika omaludhi ga yooloka giiyamakuti ngaashi oondjamba noonduli noshotuu.

Momikunda aantu ohaya longitha omikalo ndhono dha huma komeho opo ya tekule oohi momagumbo, shino ohashi kwathele unene opo ya mone iimaliwa ngele ya landitha oohi ndhika oshowo tuu ya vule oku landa omaliko gawo ga yooloka gamwe.

Aantu momikunda ohaya vulu okuya pamwe opo ya vule ya kundathane omikalo dha yooloka, mono haya vulu okwiipa uunongo koku tekula oohi nenge okuyula oohi. Shino ohashi kwathele noonkondo.

Aanamapya ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo ngele taya likola shoka ya kuna, onkene ohaye shi kwathele, opo ya vule oku landitha noya mone iimaliwa nenge ya lye naanegumbo yawo, yo ya hupe ya mone uundjolowele okuza miikulya mbika.

Ngele opwa piti ethimbo ele omvula inayii loka aanamapya ohaya mono iihuna, oshoka iimeno yawo itayi koko nawa, onkene oya ninga po omukalo omwaanawa ngono haya longitha opo ya tekele uumeno wawo mbono uushona.

Uuyuni sho wa huma komeho, aantu ohaya longitha omaludhi ga yooloka oku teya, ano shono ya likola mo momapya gawo, ongaashi oku longitha iiyaha, omukalo ngono gwa huma ko oku longitha omashina.

Moshilongo omuna omahala ngoka omawanawa ngoka aantu haya vulu okukatalela po okokutya omboka yomoshilongo moka nenge aatalelipo yaza kiilongo ya yoolokathana. Puuhala mpaka ohapu kala puna uumeya moka omuntu havulu okumbwinda mo.

Moshilongo ohamu a dhika omahala ga yooloka ngaashi ombuga nomithitu mombuga ohamu kala uumeno uushona oshowo tuu uunamwenyo mbono wuuyamakuti ashike uushona. Omeya hago naa ogendji ashike ohayi hupu ngaa.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka ngono gena oondundu noma manya. Pomahala mpano olundji ohapu Kala Puna oondjima dhono handhi vulu oku hupa noku ikwathela pomahala gatya ngaaka.

Aatalelipo ohaya vulu okuza kondje yiilongo ta yeya ya talelepo omahala ngaka ge na oondundu nomithitu mono hamu adhika iimeno ya yoolokathana noshowo tuu uunamwenyo mboka inawu nika oshiponga kaantu.

Aantu momikunda oye na omikalo dha yoolokathana dhokuhupa. Opu na mbono haya tekula oondjuhwa mono haya vulu okulanditha omayi nenge onyama yondjuhwa, opo ya mone iimaliwa nenge ya lye iinima mbika, opo ya mone uuhupilo.

Aanamapya ohaya likola iilikolomwa yomaludhi ga yooloka ongaashi omatama noonyanga dhono haya vulu yaka ngeshefe opo ya mone iimaliwa. Omukalo nguno ohagu kwashilipaleke aanegumbo kutya oyena oshiyemo kehe komweedhi.

Aanamapya ohaya longitha omikalo ndhono dhahuma komeho, opo ya vule okutekela uumeno wawo mboka uushona. Shino ohashi kwathele shaashi ohashi vulu okutekela uumeno owundji poshikando iinashi pumbwa iilonga oyindji yokoonyala.

Omukalo gumwe gwaanangeshefa ngono haya longitha ohaya vulu okukala ya tunga oondunda, mono aatalelipo haya vulu okukala haya futu omwaalu goshimaliwa kehesiku. Shino ohashi gandja oompito kantu ya mone iilonga.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga mbwalangandja. Omahala ngano ihamu kala omagumbo nandenande, ohamu kala ashike uumeno uushona oshowo tuu oondundu. Pomahala mpano ohapu palukile omaludhi guunamwenyo uushona wo tuu.

Aanamapya oya huma ko oshoka ohaya vulu oku longitha omashina ngono goshinanena, haga vulu oku pulula omapya gawo mono haya pumbwa ashike oku tula mo omahooli.

Aanimuna momikunda yamwe ohaa tekula oohi mono haye dhi ningile omadhiya taakala taye dhipe iikulya, shino ohashi kwathele ngele oohi dhino dhakoko tandhi vulu okulandithwa nokuliwa.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka gamwe oga thita ngaashi omithitu mono hamu adhika omaludhi ga yooloka giimeno ongaashi omiti ndhono hadhi vulu oku gandja iipilangi mono tamu vulu oku hongwa iipumbiwa ya yooloka.

Aantu momikunda ohaya hupu momikalo dha yoolokathana mono yamwe haya hupu mokuhuga oohi. oohi ndhino ohadhi vulu okuliwa kaanegumno nenge dhi landithwe aantu ya mone iimaliwa, ya ka lande omaliko gamwe.

Aanimuna ohaya vulu okukala ye na omikalo dha yooloka opo ya vule ya kaleke po omeya gawo uule wethimbo ele. Omeya ngano ohaga longithwa okunuwa kiimuna nenge ga tekelwe kiimeno opo yi koke yi gandje iipalutha.

Aantu momikunda ohaya hupu momikalo dha yooloka ngaashi mokukwata oohi shino ohashi kwathele opo ya vule ya mone oshelelwa ya landithe ya mone iimaliwa ya vule omaliko gamwe.

Aanamapya momikunda ohaya vulu okukuna uumeno uushona mbono hawu gandja uuyimati uushona . Uuyimati mbuno ohawu vulu okulandithwa opo omunamapya ngono amone iimaliwa nenge avule alye naanegumbo ye.

Ngele opwa piti ethimbo ele omvula inaayi loka, aantu momagumbo oyena po omukalo omuwanawa ngono haya vulu okukaleka omeya ethimbo ya vule okugalongitha. Ohaga tulwa moondoloma oshowo tuu momandini.

Moshilongo ohamu adhika omahala ngono haga kala ombuga nenge omithitu gamwe oge li pokati kamu nasha iimeno oyindji nenge iinamwenyo oyindji pomahala mpano ohapu kala pu na omamanya.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi ga yooloka giiyamakuti mbyono hayi vulu okuhila aantu yokondje yoshilongo yeye ya talele po oshilongo, ya vule okumona iinamwenyo mbika. Ohashi etitha eliko lyoshilongo pombanda oshoka aatalelipo mbaka ohaya futu.

Aaniimuna ohaya vulu okuya po nomikalo omiwanawa dhokutekula iinamwenyo ngaashi oohi ya vule okulanditha ya mone iimaliwa. Shino ohayeshi ningi opo ya vule ya hupe nenge ya lande omaliko gayooloka.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi ga yooloka giinamwenyo yomokuti ngaashi oondjima noonduli. Oondjima osho shimwe shono hashi ningitha aantu yokondje yiilongo ye ye ya talele po oshilongo shetu.

MoNamibia omu na aanasikola mbono haya yi ya ka longelwe moongulu, haya kuutumba kiitaafula yo haya zala oonguwo dha faathana, opo ya vule okudhimbululwa kutya mbano aanasikola haya yi kenongelo ndika.

Aantu ohaya vulu okuza komahala ga yooloka taya vulu oku kakala taya zi momithitu mono haya vulu okuka tala omaludhi gayooloka giinamwenyo oshowo tuu oondhila.

MoNamibia oha mu adhika omahala ga yooloka ngono gomithitu hamu kala mu na oondundu nomiti dhomano dha yoolokathana, pomahala mpano oha pu adhika wo omaludhi galwe giinamwenyo mbono uushona naa mbyoka iinene.

Ehumokomeho olye etelela omauwanawa ogendji , mono aanapya haya vulu okulongitha omikalo ndhono omipu opo yavule okutekela uumeno wawo mboka uushona. Shino ohashi ningwa opo yayande omaupyakadhi galwe.

Aanamapya ngele omvula itayi loko nenge pwa pita ethimbo ele inaayi loka, ohaa vulu okuya po nondunge ndjono ombwanawa, opo ya tekele uumeno wawo uushona. Shino ohashi kwathele opo iimeno kaayi se po komutenya.

Aanamapya ohaya vulu okutekula iinamwenyo yomaludhi gayooloka ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ndhino ohadhi pumbwa okupewa iikulya nomeya opo yivule okukoka, yo yigandje omayi.

Aantu momikunda ohaya hupu momikalo dha yooloka mono haya vulu okukala taya hugu oohi ya landithe ya mone iimaliwa opo ya lande omaludhi ga yooloka gomaliko nenge ya vule yalye ya hupe naanegumbo yawo.

Momikunda aantu ohaya vulu okuyuga oohi momadhiya ga yoolokathana . Shino ohashi kwathele opo aantu yamone uuhupilo ,ya ka landithe ya mone iimaliwa nenge yeshi longithe onga uulalelo naanegumbo yawo.

MoNamibia omuna omahala gayooloka ngoka gena omamanya nomithitu dha thita. Ohamu kala muna uunamwenyo uushona osho wo omaludhi galwe gomiti.

Aanamapya oshowo tuu aaniimuna ohaya vulu okukaleka po omeya opo ga vulwe okulongithwa uule wethimbo. Shino ohashi kwathele oshoka iinamwenyo oya pumbwa okukala tayi nu omeya ga gwana, niimeno ya tekelwa wo tuu nawa nande kapuna omvula.

Moshilongo oha mu vulu okwaadhika omaludhi ga yooloka giinamwenyo yomokuti, oombyoka yuudhila osho wo tu yimwe. Uudhila mbuno oha wu vulu oku kwathela opo wu ete eliko moshilongo, sho aatalelipo ta ya zi kondje yoshilongo taafutu.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi gayooloka giiyamakuti ndyono hayi vulu okunana aatalelipo tayazi kondje yiilongo yeye yatale iinamwenyo oshoka kayi mo miilongo yayo, ohashi kwathele eliko lyoshilongo liye pombanda oshoka ohaya futu iimaliwa oyindji.

Aantu momikunda ohaya longitha omikalo omiwanawa dhokuhupa unene tuu aagundjuka, opo ya vule oku ka landa iipumbiwa yawo yo ya fute oosikola. Ohaya hugu oohi mono haya mono iimaliwa ngele ya landitha.

Aantu muuyuni oyena omaludhi ga yooloka giikulya nuutoye wayo owa thigathana po. Awaambo ohaya li oshithima nomboga, shono osho shiineekelwa oshikulya shopamuthigululwakalo nosha simana.

Momukunda aantu ohaya longitha omikalo dha yoolokathana okumo na uuhupilo ngaashi okuhuga oohi. Aagundjuka oyendji ohaya kutha ombinga moshinyangadhalwa shika, oshoka oshina uuwanawa wokumona iimaliwa uuna ya landitha.

Aanamapya oshowo aanimuna ohaya vulu okukaleka omeya pomahala ethimbo ele ngaashi momadhiya mono haya vulu okulongitha omeya ngano okutekela iimeno yawo nenge ya vule okupa iinamwenyo yawo.

Aanamapya oye ya po nondunge ombwaanawa ndjono haya longitha, opo ya kaleke uumeno mbono uushona muukolele natango. Onkene uumeno mbuno ohawu tulwa momatala mono itawu mono oonte dhetango idhindji dha ngambekwa.

Aanimuna ohaya vulu okutekula omaludhi ga yooloka giinamwenyo ngaashi oohi ndhono hadhi kala dhili momadhiya hadhi peelwa mo iikulya oshowo tuu okudhi huga mo ngele ethimbo lya adha nota vulu okulanditha e ta mono iimaliwa.

Aanimuna ohaya vulu okutekula omaludhi ga yooloka guunamwenyo ngaashi uuhi mbono aantu haya tameke nuuntangu e tawu tekulwa tawu vulu okukoka wu vule okulandithwa aantu ya mone iimaliwa nenge ya mone uuhupilo.

Aaniimuna ohaya vulu oku kala yena iinamwenyo yomaludhi gayooloka moohambo dhawo ongaashi oku tekula oohi. Omukalo nguno ohagu vulu oku longithwa oshoka aantu ohaavulu okuhupa mokulanditha oohi dhino.

Aanamapya oye na omikalo dha yooloka ndhono haya longitha opo ya pulule omapya gawo ngaashi okulongitha iipululo kuna oondongi nenge oongombe oshowo omikalo ndhono dha huma komeho okulongitha iipululo yoshinanena.

Kehe omunamapya okuna ethimbo ndjoka hali likola iikunwa ye mbyoka, shono hashi kwathele opo okuyilanditha amone iimaliwa nenge alye yapaluke naanegumbo yawo. Shino ohashi ya kwathele noonkondo.

Aanamapya ohaya vulu okukuna omaludhi ga yooloka giikwamboga yomomagumbo ongaashi omatama noonyanga. Shino ohashi kwathele ngele aantu ya landitha etaya mono iimaliwa nenge ya lye naanegumbo lyawo ya mone uukolele mbuka wuli miikwamboga mbika.

Aaniimuna ohaya vulu okutekula oondjuhwa dhopomaludhi gamwe giinamwenyo moondjuhwa ohaa vulu okukutha no omayi oshowo tuu onyama ndjo taa vulu yiipaluthe naanegumbo yawo nenge ya landithe ya mone iimaliwa.

Moshilongo oha mu a dhika omaludhi ga yooloka giiyamakuti ngaashi: oondjamba, oonduli. Aatalelipo ohaya vulu okuza ko kule kondje yiilongo hono ha yeya oku tala iinamwenyo mbika, onkene ohaya futu opo ya vule ye yi mone.

Aanamapya ohaya vulu oku kuna omaludhi ga yooloka giimeno mbyoka haya vulu oku mona mo iiyimati, haya vulu oku keyi landitha yo taya mono iimaliwa nenge ya lye naanegumbo yawo.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka ngaaashi Ombuga mono kamuna omeya gasha nenge iimeno oyindji . Omahala ngano oge hole okutalelwapo kaantu tayazi kondje yiilongo nkene ohashi yelutha eliko lyoshilongo pombanda oshoka ohaya futu.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi gaayoloka giinamwenyo, mbyono hayi kala mokuti, ngaashi omayoka. Oshipa shomayoka ohashi vulu okulongithwa, opo aantu ya ninge uundjato mbono hawu landithwa, opo aantu ya mone iimaliwa.

Aanafalama oha ya vulu okutekela uumeno wawo uushona ngele ethimbo lyokwenye lyaadha ano omvula itayi loko shinene oha ya vulu okulongitha omikalo ndhono dha huma komeho opo ya vule ya pe uumeno mbuka omeya.

Aantu momikunda ohaya longitha omikalo ndhoka dhahuma komeho opo yahuge oohi momadhiya. Shino ohashi kwathele unene ngele omadhiya omanene. Ihaya tula mo oompawe opo ya vule okudhi tega.

Moshilongo ohamu vulu oku adhika omahala gokwiinyanyudha, momahala mpono pu na uundambo woku yoga osho wo tuu oondunda. Pomahala mpano unene oha pu kala aatalelipo mboka ya za kondje yiilongo, haa futu ya gwedhe keliko lyoshilongo.

Aanamapya ohaya vulu okutekula omaludhi gayooloka giinamwenyo ongaashi mbyoka yoondjuhwa nosho wo tu oonkanga noombaka. Dhino ohadhi vulu okugandja uuhupilo shampa dha landithwa tadhi gandja iimaliwa.

Aanamapya oya ndulukapo omikalo dhayooloka ndhono dha huma komeho, ongaashi okutekela iimeno yawo pethimbo lyokwenye. Shino ohashi kwathele opo uumeno mboka uushona kawu pye po komutenya nenge wulungune po oshoka kaapuna omeya.

Aaniimuna ohaya vulu okutekula omaludhi gayooloka giinamwenyo ongaashi, oohi. Ohadhi kala dhatulwa muundambo womeya mono hadhi kala tadhi pewamo iikulya opo dhivule dhihupe dho dhikoke opo aanangeshefa mboka alandithe amone iimaliwa.

Aaniimuna momikunda ohaya vulu okulongitha omikalo dha yooloka ya vule oku tekula omaludhi giinamwenyo oombyoka iishona nenge iinene shino ohashi kwathele opo ya vule okumona mo iiyemo nenge iihupilo.

Aanamapya oyena omikalo dhono haavulu okulongitha ngele kaapuna omvula ano ethimbo lyokwenye, ohaya vulu okulongitha omikalo ndhino dha huma komeho opo yatekele uumeno wawo mboka uushona.

Omahala ga yooloka ohaga kala ge na ombuga ndjoka ya tsakanena kumwe nefuta. Omahala ngaka oha ga monika nawa noonkondo na ohaga vulu okutalelwa po kaantu taya zi kondje yoshilongo.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka gamwe omithitu dha thita moka ihamu vulu okupitilwa nande. Omahala ngaka ohaga kala ge na iinamwneyo yomokuti mbyoka yi li mo tayi hupu.

Aanamapya ohaya vulu okukuna omaludhi ga yooloka giikwamboga mbyono hayi gandja uukolele kaantu, ohayi vu wo okupewa iimuna ngaashi omakembindji ngono haga kala ge li momapya nohashi kwathele unene.

Moshilongo ohamu adhika omahala ogendji omawanawa ongaashi ombuga. Aantu ohaya vulu okuza kondje yiilongo yeye yatalelepo ombuga moNamibia . Ehala ndino olya mbwalangandja, lyo ka li na omeya niimeno oyindji.

Aaniimuna oshowo tuu aanamapya oyena omadhiya ngono haavulu okukaleka omeya ethimbo ele. Omeya ngano ohaga vulu okulongitha gapewe iimuna nenge gatekele iimeno opo yikoke yoyi gandje iiyemo iiwanawa

Moshilongo ohamu adhika omahala ga gamenwa. Omahala ngono ohaga adhika iiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjamba, oonduli nosho tuu. Iinamwenyo mbino ohayi hupu mokulya omwiidhi nokunwa omeya.

Omahala ogendji ohaga adhika gena oondundu nomamanya omanene. Momahala muno ohamu kala muna uunamwenyo uushona oshowo mbyoka iinene, pomahala mpano ihapu kala puna omeya ogendji unene oshoka omvula ihayi loko.

MoNamibia omu na omahala gaayoloka, hono haku adhika oondundu, noshowo omiti dhayooloka. Momahala muno ohamu adhika wo iiyamakuti yomaludhi ogendji, mbyono hayi hupu koomwiidhi ndhono, nenge kiinamwenyo iikwawo.

Moshilongo Namibia omuna omahala ogendji ngono haga vulu okwa adhika mo, ongooka gena omithitu ongooka ga mbugala nenge muna uunamweyo uushona oshowo tuu omeya haga kala geli momilonga nenge momadhiya.

Aantu moshilongo ohaya vulu okukutha ombinga momathigathano ga yooloka ongaashi okuhinga uuthanguthangu. Omukalo nguno oguna uundjolowele molutu lwomuntu wo. Ohaya vulu okumona omapapa nenge iimaliwa ngoka eya omutango.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka goku inyanyudha. Mono aatalelipo haya vulu oku za kondje yiilongo yeye komahala ngano . Shono hashi kwathele eliko lyoshilongo liye pombanda oshoka ohaya futu . Aantu yomoshilongo ohaya vulu woo oku talelapo omahala ngano kondando yopevi.

Aantu momikunda oye na omikalo dha yooloka ndhono haya longitha opo ya huge oohi. Ohaya hugu oohi opo ya vule ya ka landithe noya mone iimaliwa nenge ye dhi longithe onga osheelelwa shomegumbo lyesiku ndyoka nenge lyomasiku gokomeho ngele dha kukutikwa.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi gomahala ga yooloka. Mono hamu adhika uumeno uushona osho woo tuu omaludhi gamwe giiyamakuti. Pomahala mpano ohapu kala pwathita oshoka oha mu ithanwa omomithitu.

Aaniimuna ohaa vulu okutekula omakudhi ga yooloka giinamwenyo, ongaashi oohi, ndhono haa vulu okulanditha, e taa mono iimaliwa, nenge ya vule okulya naanegumbo yawo, yo ya mone uundjolowele.

Moshilongo omuna omahala ogendji oma wanawa mono aatalelipo yoshilongo haya vulu okukala. Pomahala mpano ohapu kala pwa gamenwa opo kaya ningilwe uuwinayi kiinamwenyo yomokuti.

Moshilongo ohamu adhika omahala ga yooloka, gamwe oombuga, gamwe oongoka ge na omamanya. Pomahala mpano ohapu kala omaludhi guumeno mboka uushona ina wu pumbwa omeya ogendji, opo wu vule oku koka.

Aaniiimuna momi kunda, ohaya vulu oku tekula omaludhi ga yooloka gii namwenyo ongaashi iikombo noonzi. Shino ohashi kwathele opo ya mone uuhupilo, taya vulu oku landitha onyama ndjoka, nenge yadje onyama yahupe.

Aaniimuna ohaavulu okutekula omaludhi gayoolokathana giinamwenyo ongaashi: iikombo niingulu. Iingulu ohayi vulu okugandja onyama ombwaanawa ndjono hayi vulu okulandithwa kaakwashigwana nenge omunayimuna ngono alyepo oshingulu naanegumbo ye.

Aantu momikunda olundji ohaya hupu moohi. Shino ohashi longo unene ngele omuntu a ka huga oohi e ta ka landitha, opo a mone iimaliwa a vule oku ikwatha nenge a lande omaliko gamwe.

Aantu momikunda ohaa longitha omikalo dha yooloka dhoku huga oohi, ndhono haa vulu oku kukutika e taa landitha nenge ya lye. Shono oha shi kwathele unene aagundjuka, opo ya vule ya mone iimaliwa

Sho omathimbo gahuma komeho aantu ohaya longitha uundama mbono uushona nenge uudhiya mbono uushona opo yavule okupungula omeya yegalongithe uule wethimbo ele, shino ohashi kwathele uunene.

Aantu momikunda oyena omikalo dhayooloka moka haya vulu okuhupa nenge okupalutha aanegumbo yawo. Ohaya vulu okutekula oondjuhwa mono haya vulu okumona omayi nenge onyama opo yalandithe.

Iiyamakuti oyili pamaludhi ga yooloka ongaashi oonduli noondjamba, oondjamba ohadhi longithwa momukalo mono aantu haya vulu okuza kondje yiilongo, opo ye ye ya tale iiyamakuti mbika shono hashi eta eliko lyoshilongo pombanda.

Moshilongo ohamu adhika iinamwenyo ya yooloka mbyono yo momeya naambyoka yo kombanda. Yo momeya ongaashi oongandu, oongandu ohadhi vulu okulongithwa meliko lyoshilongo ngaashi aantu taya zi kondje yiilongo ya tale iinamwenyo mbika.

Aantu momikunda ohaya vulu okulongitha omikalo dhono omiwana opo yavule okutekula omwaalu ogundji goondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi gandja onyama ndjono ontoye osho woo omayi ngono gena uukolele. Ohaya vulu okulanditha yo yamone iimaliwa.

Moshilongo ohamu vulu oku adhika omaludhi ga yooloka giiyamakuti mbyono hayi kala momithitu shino ohashi kwathele unene ngele aatalelipo yokondje yoshilongo tayeya yatale iinamwenyo mbika ngaashi oonduli, oongolo noshowo tuu.

Moshilongo omuna omahala ga yooloka, omahala ngoka omawanawa notaga vulu okunyanyudha omeho. Moondundu mono muna omeya nenge muna iinamwenyo ya yooloka ongaashi omayemgele oshowo tuu oombuku.

Aanamapya ohaya vulu okutekula oohi momagumbo, mono haya vulu okulanditha opo yamone iiyemo nenge yavule yalye onga oshiyelelwa momagumbo gawo. Omukalo nguno ohagu yakwathele noonkondo.

Omahala gamwe ogo mainyanyudho gamwe ogongoka aatalelipo yokondje yoshilongo haya vulu okuya ya gondje yo yatale eshito lyoshilongo shetu, shino oha yeshi ningi taya futu iimaliwa shono hashi eta eliko lyoshilongo pombanda .

Moshilongo ohamwaadhika omaludhi gayooloka giiyamakuti. Ngaashi oonduli, noondjamba ohadhinana aatalelipo taazi kondje yiilongo yokokule, mpono hayeya yatale iinamwenyo mbika. Shika ohashiningwa pwafutwa oshimaliwa.

Aanamapya oha ya vulu okukaleka omaludhi ga yooloka giimeno mbyoka uushona kohi yomuzile shino oha shi kwathele opo kaawu mone oonte dhetango odhindji ndhono hadhi vulu okuwu fikapo e tawu si.

Moshilongo ohamu adhika omaludhi ga yooloka giiyamakuti ngaashi oonduli, dhono hadhi vulu oku eta aatalelipo taya zi kondje yoshilongo, opo ye ye ya tale iinamwenyo mbika. Ohashi yelutha eliko lyoshilongo, oshoka ohaya futu.

Aanamapya ohaya vulu oku kaleka omeya geli mokandambo, ethimbo ele opo ya vule oku pa iimeno yawo nenge ya vule oku pa iimuna yawo yo yi hule. Shino ohashi kwathele omeya ga longithwe uule wethimbo.

Moshilongo ohamu adhika omahala gayoloka. Omahala ngono taga nyanyutha omeho. Hapu kala pu na omatungo omanene niiyenditho ya yoloka ngaashi uuthanguthangu niitukutuku.

MoNamibia omu na omahala ngono haga kala ga nuninwa aatalelipo yoshilongo hono haya vulu okuza komaludhi ga yooloka giilongo, opo ye ye ya tale eliko lyoshilongo shetu. Shino ohashi kwathele eliko lyoshilongo opo li ye pombanda, oshoka ohaya futu iimaliwa.

Aantu momikunda ohaya longitha omikalo dha yooloka dhoku longa, Ongaashi oku tekula oondjuhwa. Moondjuhwa aantu ohaya vulu okumonamo onyama nenge omayi ngono haga vulu oku landithwa opo yamone iimaliwa nenge yalye yamone uukolele naanegumbo yawo.

Omahala ogendji ohaga kala owala ombuga. Pomahala mpono ohapu kala owala uumeno uushona nenge kapenasha. Iinamwenyo ihayi kala oshoka kayina shoka tayi lilepo.

Aanamapya oyena omikalo omiwanawa ndhono haya longitha opo ya vule oku kokeka uumeno wawo mbono uushona. Omukalo nguno ohagu longithwa unene pethimbo lyokwenye oshoka omvula ihayi kala ya gwana.

Moohambo ohamu vulu oku adhika iitekulwa namwenyo ypmaludhi ga yooloka ngaaashi iikombo ,oonzi noongombe . Ongombe oyo yimwe ndjoka hayi vulu okukala yili momagumbo mbyono hayi vulu okugandja omahini nonyama.

Meshito omu na omahala ga yooloka. Omu na oombuga nomakuti ga yooloka mono hamu vulu oku adhika omano noondundu. Pomahala mpano ohapu vulu okuya aatalelipo yokondje yiilongo.

Muusshitwe omuna omaludhi ga yooloka giinamwenyo yimwe oyo mbyoka hayi ithanwa iitekulwa namwenyo manga yimwe ohayi kala mokuti unene tuu oondhila dhokegulu ngashi omakola nomakodhi.

Meshito ohamu vulu okuadhika omeya ngono haga vulu okukala geli momilonga mono haga vulu oku longithwa opo ga tekele iimeno mbyoka yili moohambo nomomatsa gaantu ya yoolokathana.

Moshilongo omuna omahala Ogendji ga taalelwa po mono haya vulu okuya nenge nditye aantu moshilongo haya vulu oku talela po omahala ngaka, shino ohashi vulu okukwathela ooyene yomahala ngaka ya mone iiyemo wo tuu.

Oshilongo oshina omahala ga yooloka ngono haga vulu okukala ta mu lala aatalelipo, mbono haye ya okutala eliko lyoshilongo shetu. Ohaa vulu okukala pomahala mpono taya futile po iimaliwa.

Aanangeshefa ohaya vulu okukala taya landitha oohi ya vule okumona mo iimaliwa nenge ya vule okulya momagumbo gawo mono haya vulu okumona mo wo uuhupilo.

Aantu momikunda ohaya vulu okulongitha omikalo dha yooloka, opo ya pulule omapya gawo ya vule okukuna iilya nomapungu gawo. Ohaya vulu okulongitha omambakumbaku ngono haga longitha omahooli nenge oondoongi kiipululo.

Momalukalwa giinamwenyo ohamu vulu okwaadhiwa omithima mono iinamwenyo yomaludhi ga yooloka hayi vulu okuya yi nwe omeya. Iinamwenyo mbyono ongaashi oonduli.

Aantu yopomidhingoloko mpoka pena sha omithima noondama nomadhiya ohaya vulu oku ka kwata oohi opo ya vule okulya momagumbo nosho woo tuu oku landitha, shono ohashi kwathele opo ya vule okuhupa.

Aanamapya olundji ohaya vulu okulikola mo iikulya oyindji momapya gawo, mbyono haya vulu okukutika, e taya tula mooshako, yaka landithe opo yamone iimaliwa.

Olundji uumeno mbu uushona ohawu vulu okutulwa muundoha uushona opo wu vule okumena nawa wo wumone oonte dhetango dhagwana po kapuna ethinano lyasha pokati kiimeno mbika.

Momikunda omu na aaniimuna mbono haa vulu oku tekula omaludhi ga yooloka giinamwenyo ongaashi oongombe , noondjuhwa niikombo. Oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa po, omuntu e ta mono iiyemo nenge tayi liwa po omuntu a mone uundjolowele.

Moshilongo ohamu adhika iiyamakuti yomaludhi ga yooloka ngaashi oonkoshi noondjamba ndhono aataleli Po haa vulu okuza kiilongo ya yooloka opo yeye ya tale ohaya futu iimaliwa wo oyindji.

Aakwanatsa oha ya vulu oku kala yena iilya momapya gawo oshowo iimeno yimwe ya yolokathana mono haya vulu oku mona iipalutha yawo. Shino oha ye shi ningi oku longa nudhiginini ngashi oku tekela noku gandja uuhoho.

Moshilongo omuna omahala ngoka gamwe taga adhika iiyamakuti ngaashi oonkoshi noonduli, ndhono aatalelipo haya vulu okufuta iimaliwa opo yeye yatale iinamwenyo mbyika shaashi ihayi adhikwa momahala ogendji muuyuni.

Aanamapya ohaya longitha omikalo dhayooloka opo ya likole iikulya yawo, mbyoka haya vulu okulongitha iiyaha opo yekeyi tule moontungwa dhayooloka, momashisha nosho woo tuu. Omikalo dhono ohadhi longithwa momapya unene.

Oohi oyo yimwe mbyoka hayi kala uutekulwa namwenyo yomomeya mbyono aantu haya vulu oku kala yatekula, mono haya vulu ku mona mo iiyemo ongele oya landitha nenge yiipaluthe nomagumbo gawo.

Kuushimba oha ku kala kuna oondundu, na namapya yamwe mbono haya vulu oku tunga omahala mono hamu vulu oku kala aatalelipo. Omahala ngano oha ga kala gena ondilo oshoka ohamu futilwa oku lalamo.

Aaniimuna oyena omikalo dhono haavulu okulongitha, ngaashi okutekula oohi, mono taavulu okulanditha etaamono iiyemo nenge taali opo yiipaluthe nomagunbo gawo.

Aantu oyendji momagumbo gawo oyena mo iitekulwa namweno mbyono haya tekula opo ya vule oku landitha opo yi imonene mo iiyemo nenge taya vulu ya mone mo iipalutha ngaashi moondjuhwa ohaya vulu okumona mo omayi oshowo onyama.

Iimeno ohayi tupe omaludhi ga yooloka giikulya ngaashi iimbombo mbyono ya za miilya ya tsuwa e tayi ningwa uusila noshowo omboga ndjono hayi vulu okutelekwa e tayi elelithwa noshimbombo.

Aanimuna ohaya vulu okutekula omaludhi gayooloka giinamwenyo ngaashi iikombo, oongombe osho woo tuu oonkanga dhono hadhi vulu okutekulwa eeta ya landitha opo yavule okumonamo iimaliwa nenge yalye yamonemo uundjolowele.

Moshilongo ohamu vulu oku ya aatalelipo ta ya zi kiilongo yayolokathana ta yeya ya tale eshito ndjoshilongo shetu. Shino ohashi kwathele iiyemo yoshilongo oshowo oku kwathela aantu yatseye omahala getu.

Aakwanepya ohaya vulu okulongitha omikalo dha yooloka ndhono haya vulu okutekela iimeno yawo mbyono inayi pumbwa oonete dhetango odhindji ongaashi uuna wamundesha noshowo tuu

Meshito omuna iishitwa yayoolokathana mbyoka hayi vulu oku adhiwa mo ngaashi oondundu, osho woo tuu iimeno nomano. Ohamu vulu woo oku a dhika mo oopate dhono dha ningwa mo kiiyenditho opo aayendi osho woo aataleliipo ya tale.

Aantu momikunda ohaavulu okukala yena iipalutha namwenyo ya yolokathana ngaashi okutekula oondjuhwa noonkanga ndhono haa vulu okwiipalutha nadho, okudhilanditha nosho woo okudhilyapo.

Meshito ohamu vulu okwa adhikwa omaludhi giishitwa ya yooloka ngaashi omamanya noondundu. Monalukalwa mono ohamu vulu okukala iinamwenyo yomaludhi ga yooloka iinene niishona wo.

Muunamapya ohamu zi iikulya oyindji yomaudji ga yooloka ngaashi omatama noofukwa, dhoka aanegumbo nenge aakwashigwana haya vulu okwiipalutha nayo. Ya kale yena uundjolowele.

Muuyuni omu na omaludhi ga yoolokathana giishitwa. Oondhila dho kegulu nadho dhimwe dho miishitwa yaKalunga. Opu na iitekulwanamwenyo nosho tuu iiyamakuti. Omakola oha kala melundu.

Aanamapya ohaya vulu okulongitha omikalo dha yooloka opo ya vule okukuna iilya yawo osho wo oonkenya dhimwe dha yooloka ohaya vulu okupululitha omatemo nenge omashina ngoka ha ga vulu okulongitha omahooli.

Aanangeshefa ohaya vulu oku tekula iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi. Ohaya vulu oku ninga oondama momalukalwa gawo mono haya vulu oku tekula iinamwenyo mbika e ta ye yi landithwa po osho woo okulya.

Aanamapya ohaa vulu okulongitha omikalo dha yooloka, opo ya vule okukokeka iimeno yawo. Shino ohashi ningwa momukalo mono kutya iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji, onkene ohayi kala yi li megameno, opo yi mone oonte dha ngambekwa.

Meshiti omuna iinima oyindji ngaashi oondundu, omano nomwiidhi, omwiidhi ohagu vulu oku palutha iinamwenyo ngaashi iikombo noongombe opo yi vule oku palutha nawa yo yi gandje iikulya.

Moshilongo omuna omahala ngoka gagamenwa kepangelo. Hamu adhika muna iiyamakuti yomaludhi ga yayooloka. Ohayi eta eliko lyoshilongo, oshoka aatalelipo ohaya vulu oku za kondje yoshilongo yeye ya tale iinamwenyo mbika.

Aanamapya oyena omikalo dhayooloka opo yavulu okugandja omeya kiimeno yawo. Kutya iimeno mbyoka iishona nenge iimeno mboka iinene. Shino ohashi kwathele opo iimeno kaayisepo komutenya.

Omahala ogendji ngaashi kuushimba ohaku kala ku na oondundu, dhono aatalelipo haya vulu okuya ya tale. Omahala ngano ohaga kala gena omamanya ogendji.

Aantu oyendji oyena omikalo mono haa vulu oku imonena iipalutha osho wo tuu iiyemo. Ongaashi oku kala niitekulwanamwenyo mbyoka oondjuhwa haa vulu okulanditha opo ya mone iimaliwa nenge ya lye ya mone uundjolowele.

Momagumbo ohamu vulu oku adhika omaludhi gaayoloka giitekulwanamwenyo, ngaashi oondjuhwa, noshowo oonkanga, ndhono aantu haya vulu okumona mo iiyewo, noshowo tuu iipalutha. Iiyemo ohayi monika ngele ya landitha iinamwenyo mbino.

Aanangeshefa olundji ohaya vulu oku tekula oohi moondama mono haya vulu okuninga yoyene opo yavule okumonamo iiyemo. ohaya vulu okulanditha oohi dhin molukanda.

Meshito omuna omaludhi ga yooloka giimeno. Yimwe oyo mbyoka kaa yihole oonte dhe tango odhindji, yimwe oyo mbyo yi hole. Onkene mbyoka ihaa yi vulu oku kala mounted dhe tango odhindji, ohayi ka lekwa momuzile mono ya ga menwa.

Aanamapya ohaya vulu okukuna momapya gawo omaludhi gayooloka giimeno mbyono haya vulu kumona mo iipalutha nenge ya landithe ya mone iimaliwa. Yimwe yomiimeno mbyoka ongaashi iilya nomapungu oshowo oontanga.

Momiti ohamu vulu okuhongwa iilongithomwa oyindji yomomagumbo ngaashi oosikopa noshowoo oomwiidhi ndhoka hadhi okutulwa pombanda yomagumbo opo yikwathele koonte dhetango nomvula wo tuu niipilangi.

Aantu oyendji momikunda ohaya vulu okuhupa pamikalo dha yooloka, yamwe oye na omikalo ndhoka haya vulu okutekula oondjuhwa ano taya vulu okumonamo onyama nomayi yiipaluthe nenge ya landithe ya mone iimaliwa.

Moshilongo omu na omahala ga yooloka ngaashi omakuti nenge moombuga mono hamu adhika uumeno uushona nomamanya ga yooloka noshowo tuu omahala ngano oha mu kala uunanamwenyo womaludhi ga yooloka.

Aantu oyendji momikunda, oha ya vulu okutota po omithima dhawo nenge omadhiya mono haya vulu okupungulila omeya opo ya wape okutekela iimeno yawo nenge ya pe iimuna yawo.

Ongeshefa yoku tekula oohi oyo omukalo ngono gumwe hagu kwathele moshigwana unene tuu eliko lyoshilongo, noshowo tuu omunangeshefa gopawumwene opo avule okuhupa.

Aantu oyendji momikunda oyena omikalo dhayooloka mono haya vulu okuhungula omeya. Yamwe ohaya hungula momatale oshowoo tuu momadhiya yamwe omoontungwa ndhono yaninga yoyene.

Oshilongo oshina omahala ga yooloka, mono pomahala gamwe ohamu adhika omuthitu osho wo tuu omilonga dhomeya, mpoka iinamwenyo hayi vulu oku hupila osho wo aantu,

Meshito omu na iishitwa ya yooloka mbyono hayi vulu oku ondodha omeho, ongaashi oondundu oshowo tuu omahala ga yooloka, ngaashi mono muna iithitu nomoombuga.

Koohambo ohaku vulu okukala kuna iinamwenyo yayoolokathana, mbyono hayi ithanwa ano iitekulwanamwenyo ngaashi, oongombe, niikombo. Moongombe ohatu vulu okukuthamo onyama nomahini, oshowo oshipa shayo.

Aanangeshefa oyendji oha ya meneke iikwamboga mbyoka ha ya ka ngeshefa opo ya mone mo iiyemo. Iikwamboga mbyono ohayi kala ya siikilwa omathimbo gamwe opo kaa yi mone oonte dhetango odhindji

Moshilongo ohamu vulu oku adhika omahala ga yooloka mono hamu vulu oku adhika omakuti muna omeya noondundu momahala muka ohamu kala iinamwenyo mbyono hayi ithanwa iinamwenyo yo mokuti oshowo tu iimeno yo mokuti.

Aakwamaoya oyena omikalo ndhono haya vulu okulongitha opo ya kune iilya yawo nenge omapungu momapya ohaya vulu okulongitha iipululo mbyono hayi tulwa komambakumbaku mono hamu yi omaholi opo yi longe.

Momeya nenge nditye mefuta ohamu vulu oku adhika omaludhi ga yooloka giinamwenyo mbyoka hayi vulu oku liwa kaantu, ongaashi oohi. Oohi ohadhi vulu oku liwa kaanegumbo ayehe oshowo tuu oku landitha opo aantu ya mone iiyemo.

Yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyono aantu haya vulu oku imonena mo iiyemo osho wo iipalutha ongaashi oohi ndhono hadhi kala dha tekulwa dhili nande omiiyaha nenge momadhiya.

Uushitwe nenge momuthitu ohamu kala muuwanawa ngele mwa tulwa omahala ngono gokwiinyanyundha ongaashi wo iipundi niitafula mpono aantu taya vulu okugondja kehe ethimbo lyesiku.

Ombuga olyo ehala lya mbwalangandja, kali na nando iinamwenyo nenge iimeno oyindji nenge omeya, ashike aataleli po ohaya vulu oku za kondje yiilongo, yeye ya talele po ehala ndika, shono tashi gwedha keliko lyoshilongo.

Aantu oyendji komikunda oyehole okupulula omapya gawo, unene taya longitha iinamwenyo, nolundji omathimbo gamwe ohaya vulu okulongitha iipululo, mbyoka hayi vulu oku undulwa komuntu yeemwene, opo awape okukuna iilya ye.

Meshito ohamu vulu oku adhika omaludhi gayooloka giimeno. Yimwe oombyoka hayi ningitha ehala opo li kale tali monika nawa ongaashi, oongala oshowo tuu omwiidhi ohagu vulu okuningitha ehala lyoopala.

Meshito ohamu vulu oku adhiwa iimeno yomaludhi ga yooloka osho wo iishitwa ngaashi oondundu muno ohamu vulu nee oku kala iiyamakuti iinene niishona mewangandjo lyawo ya manguluka nawa.

Aakwamapya oyendji ohaya kunu omaludhi ga yooloka giimeno yimwe ohaya vulu oku mona mo iipalutha yimwe ombyoka hayi vulu oku ningitha ehala lyikale tali ondodha omeho ano hayi wapeke ehala lyomegumbo.

Aakwamapya oyendji momi kunda nosho wo koohambon, ohaya longitha omikalo dha yoolokathana opo ya vule oku pulula oma pya gawo ya kune oonkenya dhawo, opo ya menithe iidja yi ipaluthe nosho wo tuu omaludhi gamwe gii meno.

Aanamapya oyendji ohaya vulu okutekula iinamwenyo ngaashi oohi, mbyono iitekulwa namwenyo yomomeya mbyono aantu haya vulu okulanditha opo ya mone iiyemo nenge ya lye opo ya mone iipalutha momagumbo gawo.

Aantu momikunda ohaya vulu okuya pamwe ya kundathane nkene taya vulu okukuna iimeno yawo yi kale ya koka no ya kola, yo tayi vulu okupalutha aakwashigwana ayehe momikunda.

Aanamapya ohaya longitha omikalo dhayooloka opo yavule okutekela iimeno yawo, yivule yimene nawa, yo yipaluke, yo yigandje iiyimati iiwanawa ngaashi okutula omeya momikanka.

Moshilongo omu na omaludhi ga yooloka giiyenditho ngaashi iitukutuku noombawutu dhoka hadhi kala momeya hadhi vulu okwenditha aatelelipo komahala ga yoolokathana.

Momagumbo ohamu vulu oku adhika omaludhi ga yooloka giimeno. Yimwe ohayi vulu oku gandja iipalutha ngaashi iiyimati, yimwe ohayi opalekitha ehala. Mbyoka hayi opalekitha ehala ohayi ithanwa iimboloma.

Moshilongo ohamu vulu okuya aatalelipo mbono yaza kondje yiilongo ya yoolokathana, tayeya okutala uunshitwe woshilongo shetu mboka kaawu ko kiilongo yawo, ano shino ohashi kwathele eliko lyoshilongo noonkondo.

Omahala omashona lela hamu adhika ombuga moshilongo shetu shaNamibia. Mombuga oha mu kala muna omamanya nuumeno uushona. Iha mu adhika omeya ogendji na oha mukala owala iinamwenyo iishona.

Aantu oyendji unene tuu mboka ya putuka ohaya vulu oku longitha uushina, opo ya vule oku teta omwiidhi momagumbo gawo shono hashi kwathele opo ya wapaleke omahala mpoka haya zi. Nguka ogo omukalo gwa huma komeho.

Omahala haga kala iinamwenyo yiiyamakuti ohaga kala ga gamenwa kepangelo opo kaayi longelwe uushadha unene tuu oonduli, nuushemetele noompo oshoka ohayi vulu oku nana aatalelipo yeye ya tale iinamwenyo mbika.

Aakwanapya ohaya vulu okulongitha omikalo dha yoolokathana opo ya pulule omapya gawo yavule okukuna iilya noonkenya dhimwe dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha omashina ngono gena omatemo haga pululithwa.

Eshito olyaningwa po momaludhi gayooloka mo omuna miinima oyindji ngaashi, oondundu osho wo tu omilonga mono hamu vulu okukala omaludhi gayooloka giishitwa. Mehala muno ohamu vulu okwadhikwa iinamwenyo yayooloka.

Muunamapya oha mu vula okuza omaludhi gii palutha ga yooloka, ongaashi: oonyama dhoo ndjuhwa, omboga niimbombo osho wo tuu omatama noonyanga. Ayihe mbino ohayi vulu oku likolwa pe shito lyetu.

Aantu momikunda ohaya vulu oku ya pamwe mpono haya vulu oku kala taya nyanyukwa pamwe ano wo oku kutha oonyama ngele oya dhipaga iikombo noondjuhwa, opo ya vule ya nyanyukwe pamwe.

Aakwanapya ohaya vulu okukuna omaludhi gayooloka giimeno mbyono hayi vulu okukala yina uundjolowele mbu wapumbiwa molutu kukehe gumwe ohaya vulu, wo okulanditha yamonemo iiyemo nenge yiipaluthe momagumbo gawo.

Aanamapya ohaya kunu iilya opo ya vule oku mona iipalutha nenge ya mone iiyemo uuna ya landitha. Shino ohashi kwathele noonkondo opo aantu ya vule oku hupa.

Aanamapya ohaya vulu okukuna omaludji ogendji giimeno mpoka thimbo limwe ohayi kala iikulya. Olundji ohaya vulu okwiipalutha niikulya mbyoka taya likolamo thimbo limwe ohaya landitha.

Aantu momikuna ohaya vulu okuya komithima nenge komilonga hono haya kakwata oohi yamone iipalutha ya kalye naanegumbo yawo nenge yakalandithe ya mone iimaliwa yalande iipumbiwa yawo.